Ba kiti ya chokola.

Motuka ya pembe ememi ba bidon.

Batu mibale batelemi mwasi na mobali basimbi mikanda

Mwana mobali azo teka ba manette.

Ba nzungu bazotekisa esika batekaka biloko na pembeni eza na milangi ebele eza na biloko ya pembe na kati pe mama moko afandi pembeni ya biloko yango.

Sapatu ya langi ya pembe na moyindo.

Makasa na mbuma ya pili pilipili .